Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota bakka tokkotti walitti qabamanii waaqeffannaa irra jiran agarsiisa. Isaanis hundumtuu dhiiraa dubarri dhaabbatanii waaqeffataa jiru. Tokko tokko immoo ija isaanii dunuunfatanii kadhataa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota siyaasa keessatti hedduminaan beekamu bara EPRDF quunnamtii hojjechaa ture kan ta'e Obbo Geetaachoo Raddaa jedhama. Innis namoota siyaasaa bara EPRDF keessatti jabinaan beekamuu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu gaazexaadha. Gaazexaa odeeffannoofi gabaasa qabu kan afaan Amaaraatiin qophaa'etu mul'ata. Gaazexaa kana irratti aasxaan Baankii Awwaash ni argama. Suuraan nama siyaasaa Itiyoophiyaa Obbo Bulchaa Dammaqsaas ni mul'ata.

Suuraan asirratti mul'atu kun akaakuu biqilootaa keessaa isa tokkodha. Maqaan biqilaa kanaa muuzii jedhama. Muuziin kunis tajaajila nyaataaf kan oolu yoo ta'u, darbees madda galiifillee kan ooludha. Muuziin kun akkasumas, akka tajaajila biqiloota biroottillee ni fayyada.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, jaldeessota tutaan walitti qabamanii lafa jireenya isaanii gaara irra taa'an argina. Bakka kanattis haati jaldeessaa tokko mucaa ishee baachuudhaan hoosisaa jirti. Jaldeessi bineensota bosona jiraatan keessaa tokko kan ta'anidha.

Gosti bineensa kanaa kan yeroo baay'ee bakka bosonaa fi margi itti heddummaatu jiraatuu fi marga dheeduudhaan jiraatanidha. Isaanis gareedhaan kan jiraatan yommuu ta'u, adamsitoota jalaa miliquuf tooftaalee garaagaraa fayyadamu. Isaan kun gosoota kurupheeti.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa gosa geejjibaa keessaa tokko ta'ee kan bara durii yookaan mala aadaatiin beeyladootaa fi wantoota naannoo irraa argaman irraa kan hojjatame kan gaarii jedhamudha.

Wanti asirratti argaa jirruu kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kunis meeshaa nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u yeroo baayyee garuu meeshaa ijaarsa manaaf itti fayyadamnu fi madaala eeguuf nu tajaajiludha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota kuduraalee yammuu ta'u; gosoonni kuduraalee kunis fayyaa dhala namaatiif baayyee akkaan barbaachisoo warra ta'aniidha. Isaan keessaa muraasa kanneen akka Paappayyaa, Avukaadoo, burtukaanii fi kan kan fakkaataniidha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa faayaati. Faayi kun faaya baayyee bareeduufi miidhagee harka namarra jirudha. Faayi kun faaya mormaafi faaya qubatti kaawwatamu yoo ta'u baayyee bareeda.

Fakaii kana irratti kan argamu fakii kudura timaatimii jedhamuuti. Timaatimiin biqiltuu nyaata kuduraa keessaa isa tokko yoo ta'u bal'inaan kan nyaatamuu fi beekkamudha. Timaatimiin ittoo irraa hojjechuuf kan nama gargaarudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa bosonaafi bineensa bosonaatidha bineensi kun maqaan isaa Gadamsa jedhaamuun kan beekkamu yoo ta'u biyya keenya Itoopiyaa keessatti heddumminaan kan argamudha, akkasumas kan kunuunfamudha.

Suuraan kun kan inni agarsiisu suuraa daraaraa keelloo dubartii tokkoon walitti qabamee jirudha. Daraaraan kabaja ayyaana gara garaa irratti miidhaginaa fi faaya adda addaaf argama. Kunis uumamaan kan mul'atuu fi baay'ee kan miidhagudha.

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala daldalaa ta'ee namoota hedduutu argama. Akkasumas konkolaataan illee kan argamuudha. Suuraa kana irraa namni dhiiraa tokko lukkuuwwan walitti qabee baatee deemaa akka jiru agarsiisa.

Fakkii kana irraa wanti nuti arginu daandii konkolaataan irra deemu, konkolaataa bifa diimaa qabu kan dhaabbattee jirtu akkasumas konkolaattota daandii gubbaa irra deeman fi mukkeewwan ibsaa illee suura kana irratti ni argamu.

Suura kana irra kan jiru kun, fakkii boolla Eertaallee jedhamu naanoo Afaaritti argamuudha. Boolli kun humna keessa lafaa voolkaanoo jedhamuun kan uumame yoo ta'u, dhagaa baqee dhangala'aa ta'ee fi ho'iinsa guddaa qbutu mul'ata.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa namoota sadii bakka bittaa fi gurgurtaa bunaa nama tokkoottidha. Dubartoota lamaa fi dhiira tokko yommuu ta'u, haati manaa fi abbaan manaa gatii bunaa gaafachaa jiru.

Suura kana irratti kan mul'atu kun, asxaa mana murtii olaanaa godina Booranaati. Asxaan kun, marfata haalluu gurracha ,diimaa fi adii qabuun kan hojjatamee fi gidduu isaatti ammoo muka odaa qaba. Kana malees, mallattoo madaalaa fi albees qaba.

Suuraan armaan olii kan inni argisiisu suuraa meeshaa maqaan isaa murtuu mukaa jedhamudha. Meeshaan kun haaraa laastikii keessa kan jiru yommuu ta'u, lafa irra ciisee argama. Sibiila irraa kan hojjetamudha.

Wanti mul'atu kun saanduqa kan haala ammayyaan hojjatamee kutaawwan saddeet qabu kan tokkoon tokkoon isaa walqixa ta'ee asii ol dheerina afur qabudha. Qabannoon tokkoon tokkoo saanduqa kanaa immoo halluu gurraacha qaba

Suuraa kana irratti kana argamu daree barnootaa barattoonni keessa taa'anii jiraniidha. Barattoonni uffata seeraa isaanii bifa keelloo qabu uffatanii deeskii irra taa'anii jiru. Barsiiftuun uffata seeraa barsiisotaa bifa adii qabu uffattee barattoota kanneen irra deemtee to'achaa jirti.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kophee cimdii ta'anii kan waliin jiranii fi kopheen kunis halluun isaa gubbaan daalacha akkasumas sooliin isaa gurraacha ta'edha. Lamaan keessaa inni tokko kufee jira.

Suuraa kanarraa kan mul'atu suuraa konkolaattota lama tokko makiinaa fe'iisaa guddaa diimaa fi kan biraa immoo adii xiqqaa sababa walitti bu'insaatiin yeroo balaan irra gahee mul'atudha. Kanaaf namoonni naannoo bahanii ilaalaa jiru.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa dubartii mana amantaa Ortoodoksii fuula dura teessee ibsaa qabsiifamee ifuu danda'u gurguraa jirtudha. Ibsaan kun danuu kan ta'e, mukti isaa halluu keelloo kan qabudha.

Fakkii kana irraa kan mul'atu shamarran bakka qopheeffachuun buna daldaluuf meeshaalee ittiin buna dhugaatiif qophaa'e daldalan kan of cinaa qabdu agarsiisa. Fuuldura ishees meeshaawwan akka shinii, teessummaa fi naddii fa'aatu ishee biratti argama.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa maashinii yoo ta'u maashiniin kun yeroo baayyee kan inni itti argamu waajiraalee gurguddaa keesatti yoo ta'u waraqaan akka hin ciccinneef qola itti uffisuuf nu gargaara.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa qonnaa baay'ee bareedaa fi magariisa ta'eeti. Lafa qonnaa kana, qotee bultoonni akkasumas ogeessonni qonnaa daawwachuuf keessa adeemaa jiru. Lafichi kun, lafa qonnaa qamadii fi garbuuti.

Suuraa kana irratti kan arginu nyaataa chiipsii jedhamuu yoo ta'u kan inni irraa hojjetamu immoo moosee qaqallisanii muruudhan zayita nyaataa danfee keessatti naqamee waaddama. Meeshaan chiipsiin ittiin hojjetamu meeshaa humna elektirikiitin hojjetudha.

Suuraa kana irratti kan argaman qeerroowwan Oromoo yammuu ta'an; isaannis yeroo gurmuun walfaana ta'uun kan harka isaa wal qaxxamursuun, kaan immoo ulee kan qabatanii fi kaan immoo harka isaanii olkaasaa jiru kan agarsiisuudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubarootaa fi dhiirota lakkoofsaan wal qixa ta'anii garuu uffata halluu garaagaraa uffatanii shubbisaa jiranidha. Dhiironni uffata aadaa kan shawaa qofaa yoo uffatan dubartoonni immoo shawaa fi kan harargeeti.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aa jiranidha. Namoonni kunneen namoota seera kabachiisan yookaan poolisii warreen jedhamanidha. Poolisoonni yookaan naga eegsiftoonni kunneen tataa'aa jiru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa biqiltuu nyaataati. Biqiltuun kun biqiltuu nyaataaf oolu ta'ee biqiltuu nyaanni isaa baayyee namatti toluufi mi'aawudha. Biqiltuun kun maqaan isaan biqiltuu Ananaasii jedhamuun beekkamudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana keessaa fi simmintoon ijaaramee ture kan bukkee bukkeedhaan jijjigee jiruu fi sababoota garaagaraatiin namoonni achi keessa turan gadhiisanii bahan agarsiisa. Namoonni manicha keessaa bahaniiru.

Suuraa kana irratti kan argamu qaamolee nageenyaa uffata seeraa uffataniifi hidhatanii jiraniidha. Hidhannoo isaanii guutuudhaan hidhatanii argamu. Uffatni isaanii bifa samii fakkaata. Hundumti isaaniiyyuu qawwee isaanii harka tokkoon gara samiitti ol qabanii sirbaa jiru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa kitaabaati. Kitaabni kun mata dureen isaa " mul'atan qaba" kan jedhu yoo ta'u, kitaaba Maartiin Luuter Kingii Xiqqaan barreefame yoo ta'u Baqqalaa Garbaan Afaan Oromootti hiikkame.

Wanti suuraa kanarratti mul'atu kun ammoo suuraa lafa qonnaa ooyiruu bal'aa irra midhaan gosti tokko facayee argamu yoo ta'u midhaan oyiruu kanarra jiru biqilee baayyee gurgurdatee magariisa uffatee kan argamudha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura daandii bal'aa ta'eedha. Daandin asfaaltii kun, dhagaa fi asfaaltii irraa kan hojjatame yoo ta'u, kan dulloomee fi fofolloqeedha. Konkolaattonni gaarii fardaa baay'ina hedduu qabaniis daandii kana irra deemaa jiru.

Uffanni aadaa kun uffannaa kan mudhii olii kan halluu adii qabuu fi gubbaa isaatti dabalataan waan ittiin miidhagsan kan halluu adii, gurraachaa fi diimaan hojjatame ofirraa qabudha. Uffanni aadaa kun yeroo sagantaa garaagaraa uffatama.

Suuraan armaan Olii suuraa asheetii boqqolloo fi hagadaa cateeti. Lamaan isaanii sirriitti kan bilchaatanii ijaan namatti tolan, baala magariisa qabanii fi yeroo baay'ee loonii fi namaan kan nyaatamanidha. Eegumsaa fi kunuunsas ni barbaadu.

Suurri kun uumama bosonaan, gaarreen mimmiidhagoo fi laga yaa'uun dirree uwwifameeru nutti argisiisa. Bosonni naannoo laga sanaa magariisa, qilleensa gaarii kan qabu, bakka jireenya bineensota adda addaa kan ta'e nutti argisiisa.

Suuraan kun daandii baabulaa fi baabura daandii isaarra adeemaa jiru magaalaa Finfinnee keessaa agarsiisa. Baaburichi shiboo gubbaan gadi rarra'u qabatee gara kallattii barbaadee tokkotti haala qilleensaa dumessaa fi rooba keessa adeemaa jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa muuzii baay'ee dheedhii ta'ee kan nyaatamuuf hin geenyee fi halluun isaa magariisa ta'edha. Kunis immoo bakka akka bilchaatuuf kaa'amuuf mijatutti baay'isanii ciranii kan qophaa'aa jirudha.

Suuraan armaan olitti argamu kuni suuraa namoota lamaa kan uffata aadaa uffatanii dhaabbatan nutti argisiisa. Duuba namoota kana lamaan alaabaan biyya Itoophiyaa ni argama. Namoonni kunis harmootii keenya akka ta'an ni hubanna.

Suuraa kan nuti arginu meeshaa boca namaa qabu tahee yeroo baayee mana gurguttaa garaagaraatti kan argamudha. Suuraa kana irraa immoo mi'a miidhagina shammarranii kan mormaa, gurraafi addaa illee kan ofiirraa qabuudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru kun namoota hoolata daldala daldaltootaa fi konkolaattota fageenya irraa mul'atan kanneen taaksii jedhamuun waamamanii fi halluu cuquliisa qabanidha. Hoolonni kunneen baay'een isaanii halluu diimaa fi adii kanneen qabanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu harreewwan daandii cinatti hidhamanii jiraniidha. Harreewwan kunneen lakkoofsaan torba ta'u. Namni tokko osoo darbaa jiruu mul'ata. Namootni biroofi konkolaatawwan ni mul'atu. Gamoowwan hedduunis ni argamu.

Dubartiin suuraa kanarra jirtu kun uffata adii kan ogummaa ishee ittiin beekuu dandeenyu uffattee teessee barattoota waliin marii taasisaa jirti. Isheenis dabtara bantee hiriyaa dhiiraa irraa as garagaltee dubbisaa jirti.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo ATM baankiifi namoota ATM sanatti garagaranii argaman yookaan dhaabbatan argina namoonni kunneen ATM baankii kana keessaa maallaqa isaanii baafachuuf dhaaf kan dhaabbataa jiran dha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa qaaliiwwan Oromoo kanneen akka Dookter Lammaa Magarsaa, Dookter Abiyyi Ahimed, Jowaar Mohaammedii fi kanneen biroodha. Namoonni kun kolfaa kan jiranii fi dhiibbaa siyaasaa kan qabanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu gosa nyaataa paastaa jedhamu kan pilaastikiidhaan golgamee man-kuusaa keessa walirra tuulamee jiruudha. Barreeffamni 'PASTA ROMA' jedhu irratti barreeffamee jira. Paastaan gosa midhaanii qamadii irraa warshaa keessatti bifa ammayyaadhaan kan qophaa'uudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaaleen kun meshaalee gosa gara garaati kunis gurgurtaaf iddoo tokkotti walitti qabamee kan argamu dha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana barumsaa daa'immanii kan suuraan ijoolee xixiqqoo kan kitaaba qabatanii irra dhaabbatan agarsiisudha. Keenyaa kutaa sanaa irratti wantoota barsiisoo ta'an hedduutu bocamee jira.

Suuraan mul'atu kun suuraa dubartoota lama kan uffata aadaa oromoo naannoo tokkoo uffatanii waliin dhaabbatan agarsiisa. Uffatni akkanaa yeroo baay'ee kan uffatamu yeroo cidhaa, kabaja aadaa fi sagantaaleen garaagaraa jiranidha.

Waanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru mana haala miidhagaa qabuun ijaaramee jirudha. Manni kun haala mana godoo fakkaatun kan ijaarame yoo tahu garuu gubbaan isaa qorqorroo kan tahee fi naannoo sana illee manneen biroon ni argamu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa wantoota akka teessootti hojjataman lama wal cinaa dhaabbatan kanneen keessaa inni tokko banamee inni kaan immoo cufamee jiruu fi wantoonni kunis waa irra kaawwachuuf kan nu tajaajilanidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaafi joogiraafiif ta'edha. Lafti kun haalli teessuma isaa kan garaan dhooqa qabu yoo ta'u lafa dachee magariisaan guutamedha. Baayyee nama hawwata.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa faaya uffata irratti taasifamuun nama miidhagsuuf oolu yommuu ta'u, bufa meetii fi halluu gurraacha kan qabu kirrii bakka tokkotti yabbate qaba. Garri gadii isaa immoo baay'ee diriiraadha.

Suuraa kana irratti kan argamu kutaa alwaadaa biddeenni keessatti tolfamuudha. Kutaa kana keessa eeleewwan biddeenni itti tolfamu afurtu mul'ata. Eeleewwan kunneen annisaa elektirikiitiin kan hojjetaniidha. Dubartiin tokkos osoo biddeen tolchitee ni mul'atti.

Suuraan kun kan nutti agarsiisu suuraa kaametti Oromoo maqaan ishii Meerii jedhamtu yoo ta'u, diraamaa Afaan Oromoo Kiyyoo jedhamu keessatti baay'ee beekamtii kan qabdudha. Meeriin miidiyaa dhuunfaa ishii kan qabdudha.

Wantin suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa beeksisaati beeksisini kun beeksisa dhugaatii peepsii jedhamuu yoo ta'u peepsiin dhugaatii aalkooliirra bilisa ta'eefi fayyaa namaaf fayidaa guddaa kennudha. Akkasumallee suuraan konkolaataa asirratti argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mucaa dargaggoo tokko kan moodelummaa hojjatuu fi itti bareedee suuraa ka'e tokko agarra. Mucichi suufii uffatee gubbaatti immoo shaamizii halluu adii qabuu fi karabaataa uffateera.

Suura kana irraa kan nuti arginu kun suuraa kophee shammarraniidha. Kopheen kun halluu gurraacha tahe ala isaatiin kan qabuu akkasumas ol kahiinsa guddaa kan qabuudha. Shammarranni kophee kana manaa yeroo bahan akkasuma iddoo garagaraa yeroo deeman kaawwatu.

Suuraan armaan olii akan nutti agarsiisu suura kitaaba "Bilchina Miiraa" jedh yommuu ta'u, kan inni barreeffameerus nama Dr.Iyyoob Maammoo jedhamuunidha. Kitaabni kun maalummaa bilchina yaada keenyaa gadi fageessee nutti hima.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo kilaba kubbaa miilaa kan Awuroppaa kan halluuwwan cuquliisa, magariisa, keelloo fi adii of keessaa qabudha. Gubbaa isaatti immoo urjiilee shan kan qabuu fi gidduutti barreeffama qaba.

Suuraan armaan oliitti nutti mul'atu kun lafa diriiraa biqiltuu magariisaan uwwifame yoo ta'u, jallisiidhaan kan kan misoomaa jiru agarsiisa. Qonni jallisii kana irratti hundaa'e kun madda galii biyya keenyaa ta'uun ni tajaajila.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun kan agarsiisu ambaasaadarri Itoophiyaa Diinaa Muftii dhimma ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa yeroo isaan ofitti amanamummaan dubbataa jiranidha. Yeroo namoonni akkanaa waan kana kaasan dhimmichi dhimma biyya ilaallatudha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa dibata zayitiidha. Dibatni kun halluu keelloo barreeffama maqaa dibataa fi guyyaa inni turuu danda'u kan nama agarsiisudha. Suuraan kun zayitichi maal irraa akka hojjetames ni ibsa.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa biqiloota gosoota garaagaraa kanneen gabaa keessatti daldaltootaan gabaatti dhiyaatanii fi qexoodhaan gurguramanidha. Namoonni wantoota kana bitachuu fedhan yeroo fedhanitti dhufanii bitachuu kan danda'anidha.

Suuraa kana irratti kan argamu dubartii qamisii uffattee teessee jirtuudha. Dubartiin kun gundoo midhaan qabu baattee qulqulleessuuf teessee jirti. Mataa ishee shurrubbaa dhahattee, fannoo morma irratti godhattee, sabbataan mudhii ishee hidhattee mul'atti.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo konkolaataa dha. Konkolaataan kunis konkolaataa bifa magariisaafi bunnaawwaa qabuu dha. Konkolaataan kun konkolaataa fe'isaa ishee xiqqoo yoo taatu meeshaa bakka tokkoo fuute bakka biraatti geessuuf nu tajaajila.

Suuraa kanarratti ammoo wantin argaa jiru namootadha, namoonni kunneen ammoo namoota maatii ta'anidha. Maatiin kun maatii uffata aadaa mimiidhagaa ta'e uffatanii jiraniifi maatii baayyee namatti tolanidha. Ijoolleen haadha isaaniitti marsanii taa'aa jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dhiira tokkoo fi dubartii tokkoo kan harka wal qabatanii mana suuraa keessa waliin suuraa ka'aa jiranidha. Isaanis mana bareedaa halluun isaa nama hawwatu keessa jiru.

Namoota lama ta'anii dhaabbatan argina . Namoonni kunneen dhiiraafi dubara yoo ta'an missiirroo yookaan namoota guyyaa cidha isaanii kabajachaa jiranidha. Missirooleen kunniin lafa bashannanaa deemuun bashannanaa kan jiran yoo ta'u bakkichi bakka bareedaadha.

Suuraa kana irratti kan argamu timaatimiidha. Timaatimiin gosa kuduraafi muduraa keessaa tokko yoo ta'u abiddaan erga bilchaatee booda ittoof kan ooluudha. Bifti isaa bilchaatee diimatee jira. Akka gurguraaf tolutti qodaatti naqamee jira.

Kan asirratti arginu kun, kompiitaroota haalluu gurraacha qaban lama dha. Kompiitarri tokko fuula isaatu mul'ata ,kompiitarri inni lammaffaan ammoo duuba isaatu mul'ata. Kompiitarri inni tokkoffaan fuulli isaa jalqabaa ifaa osoo jiruu mul'ata.

Suuraan armaan olitti nutti mul'atu kun eebbifamtoota garaa garaa yuuniversiitii keessatti walitti qabamaniirudha. Eebbifamtoonni kun sagantaa ho'aadhaan guyyaa eebba isaanii kabajachaa jiru. Keessumattuu namoota gulantaa barnoota lamaa fi isaa olii argina.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa galaana bal'aa biqiltoota muraasa of keessaa qabudha. Galaanni kun addunyaa irraa dhibbantaa hedduu lafa uwwisee kan argamu yoo ta'u, bakka jireenya bineensota adda addaati.

Fakkii kana irratti kan argamu gabatee gurraacha kan baraataanis ta'e; namoonni addaa addaa barreeffama irratti barreessuun barumsa qaama barataa jiruuf kennaniidha. Innis meeshaa barnoota tokko ta'ee namni hedduun irraa barachuu danda'uudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa muka ejersaa lafa kaloo dheedicha horiif ta'u keessatti margee jiru agarra. Dirree sana keessa saani bifa adii fi gurraacha qabdu kan booqaa jedhamtu dheedaa jirti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa siree kan mana keessa kaa'amee jiruu fi wantoota salphaatti naannoo irraa argaman kanneen akka shimalaa fi leemmanaa irraa kan tolfamedha. Sireen goa akkanaa baadiyyaa keessatti beekamaadha.

Suuraan armaan olii suuraa mana Baadiyyaa muka leemman jedhamu irraa kan ijaarameerudha. Mana kana balbala namoonni lama dhaabbatanii jiru. Naannoon mana kanaa immoo biqiltoota magariisaan kan uwwifamee fi qilleensa mijataa kan qabudha.

Suura kana irratti kan nuti arginu suuraa faaya miidhagina shammarranii yoo tahu maqaan isaa immoo callee kan jedhamudha. Calleen asirratti arginu kunis kan mormatti godhatamuu fi akkasuma iillee kan gurratti godhatamuus ni jira.

Suuraan kun kan agarsiisu suuraa nyaataa keessattuu kan yeroo ayyaana adda addaa qophaa'an yookaan immoo kanneen mana nyaataa keessatti argamuu danda'an. Nyaatichi ittoo gosa baay'ee kan qabuu fi buddeenaan kan nyaatamudha.

Suuraan armaan olii kun kan nutti mul'isu suuraa alaabaa naannoo Oromiyaa kirtii halluu gosa sadii irraa mukatti maramuun tolfamee nutti argisiisa. Halluun kirrii mukatti maramee jiru kanaa gurraachaa, adii fi diimaadha.

Namni nuti suura kana irratti argaa jirru kun dubartii sirbituu beekamtuu Aster Awaqee jedhamtudha. Dubartiin kunis sirba afaan amaariffaan sirbuun beekamti. Akkasuma suura kana irra arginu yeroo isheen kolfaa jirtu akkasuma illee uffannaa aadaan faayamtee jirtudha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartii odeffannoo dabarsaa jirtudha. Rifeensi ishee dheeraa, cinaa ishee immoo alaaban itiyoophiyaa halluu magariisa, diimaa, adii fi gidduu isaa irraa urjii qabu jira. Isheen ija isheef fuullee godhattee jirti

Suuraan kun kan nutti argisiisu suuraa xiyyaara Itoophiyaati. Xiyyaarri kun maqaa biyya Itoophiyaa ofirraa kan qabuu fi duuba isaa irraa immoo alaabaa kan qabudha. Namni qajeelchu tokkos bira dhaabachaa jira.

Meeshaan asirratti argaa jirru kun ammoo meeshaa aadaa yoo ta'u Uummata Oromoo biratti durirraa kaasee baayyee beekkamaadha . Innis fayidaan isaa yeroo rafan mataan ofii akka gad hin jenneef boraafatanii rafu. Boraatii jedhama.

Suuraa kana irratti kan argamu kitaaba Afaan Ingiliziitiin barreeffame ta'ee, qabiyyee jechamoota, afoolaafi mammaaksota Afaan Oromoo kan of keessatti qabateedha. Golgaan isaa fakkii dubartii abaaboo cabsituu qaba. Barreessaan kitaabichaa Kilaa'udii Saamner jedhama.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu dubartii waaqeffannaa dhuunfaa gaggeeffachaa jirtudha. Manni isheen keessatti argamtu faaya adda addaan kan miidhagfameerudha. Gundoo babbaareedoon, geephaa mimmiidhagaan fi faayi lafa irratti afaman ni argamu.

Suuraa kanarraa suuraa dubartoota sadii kan dhaabbatanii adeemaa jira agarra. Isaanis uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii mana isaanii bahanii gara kallattii tokkotti adeemaa jiru. Namni taa'ee hojii wayiirra jiru immoo isaan duubaan ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu siidaa gootich Oromoo kan ta'e Jeneraal Taaddasaa Birruu addabaabayii irra dhaabbatee jiru fakkii namatti agarsiisuudha. Innis goota Oromoon barachuu akka qabu dura irraa kaasee dubbachaa turee dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa boqiltuutifi muka guddaa tokkooti. Biqiltuun kun biqiltuu muka guddaa jalatti biqiltee guddachaa jirtu yoo taatu biqiltuu reefu lafa keessaa ol bahaa jirtudha

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii kutaa manaa tokko keessatti walitti qabamanii taa'anii barnoota fudhachaa jiranidha. Namni tokko ammoo fuuldura isaanii dhaabbatee kan barsiisaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mootii Itoophiyaa durii Haayilee Sillaasee, dubartii tokkoo fi daa'imman bifaan adii ta'an hedduutu jira. Isaannis wal faana mana keessa kan dhaabbachaa jiranii fi daa'imman immoo baayyeen isaanii taa'aa kan jiraniidha.

Dubartoonni suuraan isaanii asirra jiru kun kaan shammarree dargaggoo gartokkeen immoo haadholii mana qaban yoo ta'an, kanneen biroo kan uffata aadaa uffatanii jiran ni mul'atu. Isaanis walitti qabamanii ayyaana wayii harka rukutuun kabajataa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa dhaabbata "TAJAAJILA LAMMUMMAA OROMIYAA"ti. Aasxaan kun boca geengoodhaan kan hojjetame yoo ta'u barreeffamni isaa halluu magariisaan barreeffame. Gidduu isaa irratti fakkiin bokkuu bocamee argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dhagaawwan gurguddaa lama kanneen lafa keessa gartokkeen seenanii jiranii fi qaamni kaan immoo lafaa olitti kan argamu qabanidha. Naannoon dhagaan kun jiru bakka hawwataa ta'edha.

Suuraan asirratti argaa jiru kun ammoo suuraa mana hojii yookaan mana kuusaa midhaaniifi bakka gurgurtaa midhaan nyaataa gosa gara garaati. Mana hojii kana keessa ammoo mucaa dhiiraa tokkotu dhaabbatee argama.

Suuraan nutti argamu kun suuraa ija biqiltuu kan faayidaa adda addaa dhala namaaf kennan yoo ta'u, avokaadoo fi timaatimiin meeshaa gara garaatti kuufamanii ni mul'atu. Muduraan kun fayyummaa namaaf dansaa waan ta'aniif, leecalloo fayyaa ta'uun beekamu.

Suyraan armaan olitti argaa jirru kan nutti argisiisu suuraa meeshaa ammayyaa gatiin isaa gulantaa hojii isaa irratti hundaa'e Kompiitara jedhamudha. Meshaan kun namoota addunyaa irra jiraatan kan wal qunnamsiisuu danda'udha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa mucayyoo durbaa, bareedduu, magaala ilkaan ishee akka cabbii addaatudha. Mucayyoon durbaa kunis uffata aadaashee uffattee miidhagdee siiqqee harkatti qabattee dhaabbachaa kan jirtudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun kan agarsiisu gosa oomishaa baadiyyaa keessatti argamu garuu haala ammayyaa ta'een sararaan dhaabbatee jirudha. Biqilaan kun nama nyaataan of dandeessisuu akkasumas of bira darbanii biyyaaf gumaachuuf nama gargaara.

Suuraan kun kutaa magaalaa Finfinnee keessaa tokko ta'ee bakka marfata konkolaataawwan hedduu qabuu fi daandiiwwan hedduun itti wal gahanidha. Dabalataan immoo manneen bifa ammayyaa qaban gamoowwan garaagaraa kan ijaaramanii fi ijaarsarra jiran hedduun ni mul'atu.

Suuraan armaan olii kan nutti mul'isu suura lafa qonnaa jallisiidhaan misoomee jirudha. Biqiltuun irratti margeerus, tooraan kan margeeru yoo ta'u, baala magariisaa kan qabuu fi yeroo dhiyoo kan biqileerudha. Toorri isaaniis dheeraadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa fakkiiwwan babbareedoo koochoo ergamaa gabreelii fakkaatuun hojjatamee fi hallu qabeessa ta'ee, gidduutti suuraa namaa of keessaa kan qabudha. Suuraan kun keenyan manaa irratti jalaa kaasee hanga gubbaatti kaa'ameera.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana gurgurtaa yookaan suuqii tokko keessatti sooftiiwwanii fi saamunoota hedduu teessoo tokkorra kaa'amanii jiranidha. Isaanis muka tolfame irra lafaa kaasee haga gubbaa manaa tuquutti kaa'ameera.

Wanti ani suuraa kana irratti argaa jiru kun ammoo suuraa meeshaa mana barnootaa keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaan kun meeshaa maqaan isaa balleessituu yookaan qulqulleesituu jedhamudha. Shookii balleessuuf nu fayyada.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru oomisha haaraa Itoophiyaan dhiyootti eegalte kan saayinsii fi teekinooloojiin argameedha. Kana jechuun meeshaan kun meeshaa waraanaa akkasumas fayidaalee garaagaraatiif kan ooluu fi guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaadha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota karaa irra deemaa jiranii yoo ta'u namoonni kun kan isaan ittiin deemaa jiran gariin konkolaataad dhaan gariin ammoo gaariidhaan deemaa kan jiranidha.

Suuraan argamu kun, aadaa oromoo keessatti beekamaafi jaallatamaa kan ta'e cumboofi cororsaa jedhama; cumboofi cororsaan nyaataa jaallatamaa yommuu ta'u, xaafii diimaa, itittuu, dhadhaafi qocqocaa irraa kan qopha'udha. Kanaaf suuran argamu kun kanneen irra kan qopha'edha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama biyya Itoopiyaa kana keessatti aangoo olaanaa qabaachaa ture yoo ta'u namni kunis maqaan isaa nama Dr Dammaqaa Mokonnin kan jedhamudha.

Suuraa kana irratti kan argamu dubartoota lamaan fuulli isaanii gubataa ta'ee fi lamaan isaanii fooxaa uffatanii akka jiran fakkii nutti agarsiisuudha. Isaannis wal cina taa'aa akka jiran fakkii agarsiisuu dha.

Suuraan kun kuduraa fi muduraa keessaa avokaadoodha. Avokaadoon firii pirootinii of keessaa qabu yoo tahu kun immoo ijaarsa qaamaa nama keessatti gahee guddaa qaba. Halluun isaa magariisaa fi boca killee ykn geengoo qaba

Suuraa kana irratti kan argamu gosa nyaataa warshaa keessatti qophaa'uudha. Gosti nyaataa kunis pilaastikiidhaan haguugamee argama. Golgaa pilaastikii kana irrattis barreeffamoota garaa garaatu barreeffamee jira. Maqaa, qabiyyee, guyyaafi barreeffamootni biroonis irratti argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa ijaarsa gamoowwan baay'ee guddaa fi lafa irras dheeratee lafa bal'aa qabatee jiru kan hoteela guddaa sadarkaa Afrikaatti beekamaa ta'edha. Manni kunis kutaa magaalaa Finfinnee naannoo Booleetti argama.

Fakii kana irratti kan mul'atu fakii konkolaataa sinootiraakii jedhamudha. konkolaataan kun geejibaa meeshaalee garagaraaf kan ooluu yoo ta'u konkolaataa baay'ee humna qabuu fi yeroo tokkotti meeshaalee hedduu baachuuf kan nama fayyadudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana uffataa yookaan ammoo bakka itti uffanni itti gurguramu dh. Uffanni nuti asirratti argaa jirru kun ammoo uffata shurraabii jedhamuun beekkamudha.

Fakiin asiratti mul'atu kun fakii ijaarsa masara mooti Gondor Faasilidaasidha. Masarri Faasilidas biyya Itoophiyaa naannoo Amaara Gondor keessatti argama. maasarri kun yeroo ammaa akka hambaa seenatti kan fayyadaa jirudha. Masarri Faasilidaas namoota biyya keessaa fi alaatiin kan daawwatamudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota ogeeyyii fayyaa ta'an sadii uffata ogummaa isaanii uffatanii yeroo itti isaan dhukkubsataa haala dhibee cimaa irra jiru yeroo yaalaa jiranidha. Kunis siree irratti taasifamaa jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirruu namoota hojii simintoo irratti bobba'anii jiraniidha. Innis meeshaawwan simintoo kana bakkaa bakkatti sochoosuu danda'an kan oofaa jiruu fi simintoowwan qodaa isaaniin wal irra tuulamanii jiranis kan mul'isuudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota bakka tokkotti walitti qabamanii dhimma hawaasaa irratti wal gahii gaggeessaa jiranidha. Sirni akkanaa yeroo hedduu sirna gadaa keessatti fi muka jalatti gageeffama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa beeksisa boordii halluun isaa keelloo ta'ee fi barreeffamas halluu keelloodhaan barreeffame agarra. Barreeffamni jiru kunis afaan amaariffaan kan barraayee fi asxaa boca geengoo kan qabudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namni tokko yeroo farda irra taa'ee sirbaa jiruuti. Namichi rifeensa isaa filee, farda adii irra taa'ee fi ulee harkatti qabatee sirbaa jira. Iddoon namichi itti argamu kanatti biqiloonni magariisni ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan argamu barjaa beeksisaati. Barjaa kana irratti leenjiin ispoortii akka kennamu afaan Amaaraatiin barreeffamee jira. Leenjifamtoonni hedduun osoo ispoortii kana agarsiisanii suuraan isaanii barjaa kana irratti agarsiifamee jira.

Suuraan armaan olitti argamu kun, suura dhugaaati alkooliin kan beekamu meettaa biiraa kan jedhamudha. Meettaa biiraan dhugaati nama macheessuufi namoota baay'een dhugamu kan jaallatamudha; akkanumallee garburraa kan hojjetamuufi hawaasa baay'ee biratti dhugamuun kan beekamadha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa bineensa bosonaa kan ta'ee fi baay'ee hamaa kan ta'e qeerransa kan jedhamudha. Kunis halluu cucurree adii fi diimaa waliin makaa kan qabuu fi ciisee naannoo isaa ilaalaa jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota lama kan mana tokko keessa jiran kan inni tokko dhaabbatee jiruu fi inni lammataa immoo taa'ee kompiitara fayyadamaa jirudha. Namni dhaabbate sun barataa yoo ta'u, inni taa'e immoo barsiisaadha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa meeshaalee garaagaraa kanneen suuqii keessatti gurguraman garuu kaartoonii halluu cuquliisa qabuun saamsamanii argamanidha. Kaartoonii akkanaatiin haguugamuun isaa kun immoo meeshaan achi keessa jiru akka hin miidhamne godha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isu suuraa dubartii biddeen tolchaa jirtudha. Biddeen kun haala addaan tolfamaa jira. Karaan abidda nyaata kana bilcheessuuf qoraan itti naqamu karaa addaa fi karaa mijataadha.

Suuraan armaan olitti nutti mul'achaa jiru kun suuraa namoota umuriidhaan deeman yookiin gurmuu jaarsolii yoo ta'u, uffata adii uffatabii, kaan isaanii immoo ulee dheeraa qabatanii dhaabbachaa jiru. Hundi isaanii dhiirotadha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataati. Nyaanni kun nyaata Itoopiyaa keessatti baayyinaan beekkamu ta'ee nyaata budeeniifi ittoon isaa ammoo foon irraa hojjatamedha. Nyaanni kun nyaata fayyaa namaaf gargaarudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa daandiiwwan lama kan kallattii faallaa adeemsisan tokko asii ol tokko gadi kan adeemuu fi gidduu isaa kan gargar qoodamee fi daandichi haala ammayyaa ta'een ulaagaa gaariin kan ijaaramedha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii suuqii ishee keessa dhaabbattee jirtuu fi dibata gosoota garaagaraa ilaalaa jirtudha. Isheenis daldaltuu gosoota dibataa qofaa irratti xiyyeeffachuun jireenya ishee fooyyeffachuuf hojjataa jirti.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii akkasumas daamaaraa yookaan gubaa dirree irra dhaabbatee jiruufi namoonni amantaa ortodoksi hordofan ammoo fannoo qabatanii gubaa kana gubuuf achitti argamu.

Suuraan kun kan nutti himu qotee bulaa lafa sangaa cimdii tokkoon qotaa jirudha. Jaarsi kutaa adii uffatee maasaa ilaalaa jiru tokkos ni mul'ata. Duumessi garaa waaqaa fi margi lafa qonnaa sunis ganna argisiisu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu, kitaabilee gosa garaagaraa, qirri uffata hodhuuf ooluu gosa adda addaafi baattuu kan akka saayinaa kan nutti agarsiisudha. Kitaabileen kunis kan akka Herrega, Saayinsii naannoo, Ingiliffa, Amaarinyafi kkfdha.

Suuraan armaan olii buna akaa'amee sirriitti gurraacha'ee, eelee sibiilaa ishii xiqqoo irraa gara meeshaa biraatti kan darbaa jiru kan nu argisiisudha. Bunni kun waan gubuuf fal'aanaan gadi kan nam'aa jirudha.

Suurri asirratti arginu kun, suura gaazexaa Rippoortar jedhamuuti. Gaazexaan kun, odeeffannoo fi xiinxala siyaasaa, diinagdee fi hawaasumma, akkasumas beeksisa hojii fi beeksisa biroo maxxansuun beekama. Gaazexaan kun, akka biyya keenyaatti jaalatamummaa kan qabuu fi maxxansi isaa kan eegamuudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa shiboowwan elektiriikii fi kan shiboowwan kunneen itti sokka'aman lama lama kanneen halluun isaanii adii ta'e agarra. Shiboowwan kunneen bilbila ittiin chaarjessuuf nu gargaaru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kitaaba dha. Kitaabni kunis kitaaba afaan Oromoon barreefame ta'ee kitaaba nama guddaa seenaa qabsoo oromoo keessatti gahee guddaa qabuun kan barreefamedha. Kan kitaaba kana barreesse Obbo Leencoo Lataa jedhama.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa meeshaa elektirooniksii ammayyaa maqaan isaa kompiitara jedhamudha. Kompiitarri kun lamaan dugda isaanii walitti garagalfamanii kaa'amaniiru. Kompiitarri inni achii as garagalee kaa'amee jiru immoo banamee jira.

suuraa kana irratti barreefama gosa garaa garaatu gabatee adii irratti barreeffamee jira, barreeffama kanneen akka jecha afaan oromoo akkasumas ji, oota hundaa fulbaanaa hanga hagayyaatti meeshaa magariisa irratti barreeffamee jiraa. barreefamni akkanaa yeroo baayyee mana baruumsaa keessatti argama.

Suuraa kana irratti kan argamu mana bifa aadaatiin ijaarameedha. Manni kun dhoqqeefi muka irraa kan ijaarameedha. Barreeffamni "Mana Bunaa Aadaa Itiyoophiyaa" jedhu balbala gararraatti keenyan irratti qalama gurraachaan barreeffamee argama.

Fakkii kana irratti kan argamu miidiyaa OMN fi gaazexeessituu miidiyaa OMNti. Miidiyaan OMN s miidiyaa Oromoo yammuu ta'u; bara mormii master pilaanii sana sagakee uummataa ture. Innis karaa televiziyoonaa kan darbuudha.

Suuraan armaan olitti argamu kun, namoota baay'atani uffata adii uffatanii, dungoo qabatanii dhaabbataa jiran kan nutti agarsiisudha. Akkasumas immoo namoota gammachuu qaban ta'uu isaani kan nutti agarsiisufi aadaa hawaasa tokkos kan ibsuu danda'udha.

Timaatimiin asirraa argamu kun kan sanyii filatamaarraa argamuu fi muka tokkorraa qofaa ija gahaa ta'e kan itti argachuu dandeenyudha. Akkuma mul'atu gartokkeen kan diimatee bilchaate kaan immoo kan hin bilchaanne dheedhiidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru qalama gosoota adda addaa kan halluu akka gurraacha, adii, cuquliisa, adii, keelloo fi magariisa qabanidha. Dabalataan teessoo halluuwwan kunneen keessa taa'an jala iimmoo kitaabota adda addaatu argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa nyaataa buddeena jedhamuu fi nyaata aadaa oromoo fi guraagee kan ta'e warqee jedhamuu fi gosoota ittoowwan adda addaa irratti nam'ee jirudha. Isaanis foon diimaa, dinnichaa fi kanneen biroo

Suuraa kanarraa kan argaa jirru kun mana meeshaalee mukarraa hojjataman kan gurguru mana meeshaalee mukaati. Suuraa mul'atu kanarraa halluun isaa adii, kaan immoo diimaa akkasumas haalli taa'umsa isaa jalaa gubbaatti asii ol kaa'amee jira.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataawwan uummata deddeebisan kan tooraan dhaabbatanii jiraniidha. Konkolaataawwan kunneen gara caaluun bifa samii kan qabaniifi gara kaaniin immoo bifa gurraacha qabu. Ammayyaa'oofi altokkotti namoota baay'ee geejjibuu danda'u.

Suura kanarratti kanan argaa jirumeeshaale miidhagina nam tolchee ta'an yommu ta'uu meeshaalee miidhaginaa kunneen suuqi yookaan bakka gurgurtaa meshaale miidhaginati argachuu kan dandeenyu yoo ta'uu hidhiin keenya akka hin gogneef kan tajaajiludha

Suuraan kun suuraa bulchaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa nutti argisiisa. Duuba isaanii alaabaan biyya keenyaa alaabaan Itoophiyaa ni argama. Obbo Shimalli Abdiisaa kootii cuquliisa fi uffata jalaa adii uffachaa jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa barreeffama kan fuula waraqaa tokko guutuu irratti barreeffamee jiruu fi barreeffama halluu gurraacha qabuun kan katabamedha. Kunis afaan ingiliffaan kan barreeffamee fi hawwataa ta'edha.

Fakkii kana irratti kan argamu mana murtii ol'aanaa federaalaa dimookiratawwaa Ripaabilika Itoophiyaati. Kunis bakka murtii ol'aanaan yookiin xumuraa kan biyya Itoophiyaa itti kennamuudha. Mallattoon achirratti argamus mallattoo madaallii yookiin haqaa kennuuti.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru ammoo buufata daandii xiyyaaraa yookiin daandii qilleensaa biyya keenya keessatti argamu kan maqaa jeneraal Waaqoo Guutuutiin moggaafamee jiru asiirratti argaa jirra . Ijaarsisaa baayyee kan nama hawwatu dha.

Suuraan armaan olii suuraa nyaata dhamdhama gaarii qabu, nyaata aadaa saba garaa garaa biratti beekamtii qabu nyaata maqaan isaa marqaa jedhamudha. Marqaan kun dhadhaa waliin hojjetamee walitti makamaa kan jirudha.

Suuraan Kun dubartii itoophiyaa miidhagduu faayaa aadaa garaa garaatiin faayamtee jirtu yommu ta'uu faayan isheen mataatti, gurratti akkasumas illee mormaatti kan godhatte jirtu aadaa, duudhaa fi seena biyya keenya itoophiya ibsu ni dandaha

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa gamoo daldalaaf oolu, Baankii Daldalaa Biyyoolessaa Itoophiyaa kan qabudha. Gamoo kana irratti kuusaan qorichaa Yaareed, manni miidhaginaa adda addaa, jalatti immoo konkolaattonni dhaabbatanii ni argamu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kompiitaraa kan namni ittiin hojjachuuf kaawwate tokko teessuma tokkorra kaa'amee akkasumas qodaan shaayii lama nama lamaaf qophaayee bilbila waliin teessoo irra kaa'amee jira.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa appilikeeshinii ittiin sirna bittaa fi gurgurtaa qilleensaa taasifamudha. Karaa ergaa gabaabaa sarara mataa isaanii waliin kaa'amee jira. Sirna kanfaltii gatii wantootaas saffisaan raawwata.

Suuraan ani asirratti argaa jiru kun ammoo suuraa namoota lamaati. Namoota maatii yookaan haadha manaaf abbaa manaa ta'anidha. Maqaan isaanii Artisti Anduaalem Gosaafi Qananii addunnaa jedhammuun kan beekkaman yoo ta'u,

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee suuqii keessa jiran kanneen akka dhugaatii lallaafaa kanneen akka mirindaa, ispiraayitii fi bishaanii fa'aa jiru. Bakka gurgurtaa mi'oota kanaa yoo ilaalles sibiilaan kan ijaaramedha.

Suuraan kun kan agarsiisu suuraa yookaan siidaa dubartii oromoo baay'ee bareedduu taatee garbummaan biyya alaatti gurguramtee turtedha. Isheenis Bilillee kan jedhamtuu fi yeroo sanatti baay'ee bareedduu waan turtee ilmi mootii biyya Jarman baay'ee jaallatee turee.

Suuraan armaan olitti argamu suuraa meeshaa aadaa suphee irraa tolfame ibsa. Meeshaan kun salphaatti cabuu kan danda'udha. Osoo hojii itti hojjechuu hin jalqabiin jalqaba gara ibiddaa deemee gurraacha'uu kan qabudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa uffata harmootaa yookiin dubartootaa yoo ta'u, dubartiin faaya garaa garaan kuulamteettu tokko duuba ishiitti kan argamtu, namni nam-tolcheen uffata uffateerus ni jiru.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijaarsa dallaa mana baadiyyaa yoo ta'u wantootni dallaa kana irratti argaa jirru kun ammoo kanneen akka warqee, muka baala qabudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartii harka namaatiin bocamtee yeroo hedduu hordoftoonni amantaa ortodoksii suuraa maariyaamiiti jedhanii amananidha. Isheenis kan bocamte yaadaan malee namni ishee argee suuraa ishee kaase yookaan waan fakkaattu arge hin jiru.

Kan as irratti argaa jirru kun, suura gamoo mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Gamicha keessa fakkiileen qulqullaa'oo garaa garaa fi amantoonni kan jiran yoo ta'u, teessoowwan irra taa'uuf akkasumas kitaabota keessa kaawachuuf oolan ni mul'atu.

Suurri armaan olii immoo kan nutti mul'isu, suuraa namoota lamaa waa'ee boqqolloo bira jiranii irratti waliin dubbii taasisaa jiranii nutti hima. Ishiin tokko boqqolloo keessa kan dhaabbattuu fi inni dhiirri immoo ala dhaabbatee jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa qalama halluun isaa gurraachaa fi halluu warqee fakkaatu kan qabudha. Qalamni kun kan halluu gurraacha barreessuu fi fayyadamuuf illee baay'ee mijataa kan ta'edha.

Suuraa kana irratti kan argamu gosa dhugaatiiti. Dhugaatiin kunis qaruuraa pilaastikii isaatti nam'ee dhaabbatee jira. Barreeffamni waa'ee dhugaatichaa ibsu afaan Ingiliziitiin irratti barreeffamee jira. Cina isaatiin immoo cabbii wajjin qodaa itti dhugamutti nam'ee jira.

Suuraan as irratti arginu kun suuraa dubartoonni Muslimaa sagantaa ifxaaraaf ( sooma furuuf) walitti qabamanii jiranii dha. Akkasumas, bishaan, temira, nyaataa fi dhugaatiilee kanneen biroon illee ni mul'atu. Sagantaan akkanaa walitti dhufeenya hawaasummaa fi jaalala namootaa cimsuuf barbaachisaa dha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa poolisii Oromiyaa tabba yaabaa jiru yommuu ta'u, poolisiin kun harka bitaan lafa qabatee utaalee yaabaa jira. Kophee gurraacha fi surrii gurraacha uffata.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana dhiqannaa yookaan shaaworii keessaan bakka dhiqannaa bareedaa qabu kan biqiltuu magariisaan kan marfamee fi alatti immoo meeshaalee garaagaraa foddaa irra kaa'amee jiru agarsiisu kan kan qabudha.

Suuraa kana irratti kana agarru mana qorichaati. Manni qorichaa kun qoricha gosa garaagaraa kan qabatee jiru yoo tahu halluun agarru cuqulisa, diimaa, adii, magariisa akkasumas qorichoota gosa gosa isaanitin tarreeffamanii jiran qabatee jira

Suuraa kana irratti kan argamu beeksisa mana itti uffati miicamu kan Assagid akka jiru ibsuuf barreeffama maxxanfameedha. Kunis mana itti uffati yeroo xuraawwu bakka sanatti itti miicuuf bakki akka jiru kan ibsuudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun meeshaa oomisha bilookkeettii oomishuuf fayyadu kan sibiila halluu cuquliisa qabuun dibamedha. Bakki maashiniin kun dhaabbatee jiru mana ijaaramee jiru bakka sana keessa immoo bilookkeettii kuusuuf ni oola.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun suuraa kophee gurraacha, gogaa irraatii kan tolfameeru, miidhaginaaf kan oolu, fi umurii dheeraa carraan jirraachuun isaa bal'aa ta'edha. Kopheen kun dhoqqee baadiyaaf kan ta'u miti

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessa lammii adii ta'eedha. Dargaggeessi kun irra keessaan 'jaakkettii' bifa gurraacha qabu uffatee, karaa jalaan immoo kofoo bifa samii qabu uffatee argama. Harka isaa bitaa giphii isaa keessa ka'atee argama.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa oduu televijinii ETV afaan oromoon darbaa jiru yoo ta'u. Kan dabarsaa jiru ammoo mucayyoo duabaraatiidha. Oduun kun kan inni darbaa jiru ammoo fulbaana 6. Bara 2017 dha.

Suuraan armaan oliitti argamu kun suuraa miila shamarranii faayaan miidhagfameeru agarsiisa. Shamarreen kun koomee ishii ol qabdee, qeensa ishii halluu diimaa dibattee kuulamtee mul'atti. Shamarreen kun miilli ishii adii fi bareedaadha.

Suuraa kana irratti kan argamu oyiruu qonnaati. Oyiruu qonnaa kana irratti midhaan bifa qindaa'een tooraan facaafaman biqilanii mul'atu. Midhaan qonnaa kun magariisa uffatee, dalga fulla'ee oyiruu dheeraafi bal'aa qabatee jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa kabaja ayyaana adwaa kan waggaa 129ffaati. Adwaan seenaa ilma namaa keessattuu kan gurraachota Afrikaa keessatti kan Itoophiyaan Xaaliyaanii itti injifattee fi seenaa addaa hojjattedha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa oyiruuti. Oyiruun kun oyiruu qote bulaa yoo taatu ooyiruun tun amma gosa midhaanii tokkoon uwwifamtee argamti. Midhaan asirratti argaa jirru kunis bifa magariisaa kan qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa konkolaataa nama tokko badhaasuuf qophaa'edha. Kunis akka kennaatti kan qophaaye ta'uusaa kan ittiin beeknu ababaa diimaan irra kaa'amee naannawaa konkolaataa irra kaa'amee jiruuni.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun ammoo kan inni argamu bakka gurgurtaa meeshaaleetti. Meeshaan kun kan inni irraa hojjatamu gogaa loonii yookaan ammoo gogaa horiiti.

Waanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru immoo yeroo itti dargaggoonni uffannaa aadaan faayamanii shubbisaa jiran kan agarsiisuudha. Shubbisni kunis baayyinaan shubbisa aadaa oromoo keessatti argamuu fi kan baayee beekamaa taheedha.

Dubartiin asirraa mul'attu kun aannan elmaa jirti. Isheenis naannoo baadiyyaatti haala aadaatiin harka isheetiin maashina aannan elmu osoo hin fayyadamiin elmaa kan jirtudha. Meeshaan isheen itti elmaa jirtu sun qabee kan jedhamuu fi naannootti kan margudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuuti. Biqiltuun kun biqiltuu ija yookaan firii ofirraa qabu yoo ta'u, biqiltuun kunis biqiltuu nyaataaf oolu ta'ee timaatimii jedhamuun kan beekkamudha.

Suuraan armaan olii suuraa naannoo lafa baadiyyaa kan nu argisiisudha. Loon gara manaatti gara galgalaa adeemaa jiran ni mul'atu. Mana qorqorroo, mana citaa fi laaftoo danuun naannoo mana ollaa sanaatti ni argamu.

Suuraan asirraa mul'atu kun maashina ittiin mana qulqulleessuuf fayyadu kan dubartiin tokko qabattee dhaabbattee ittiin hojjataa jirtudha. Maashiniin kun humna baay'ee osoo hin baasiin mana qulleessuu akkasumas dhiquuf illee ni oola.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana barnootaa ijaarsi isaa meeshaalee naannoo irraa hojjatamee dhoqqee fi mukarraa hojjatamedha. Barattoonnis kutaa kana keessa taa'anii kaan gaaffii deebisuuf harka yoo baasan kaan callisanii taa'u.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa qabbaneessituu fi suuraa dhangala'oowwan garaa garaa qorrisiisu, dhugaatii fi foon osoo hin dharraa'iin yeroo dheeraaf tursiisuu danda'udha. Maqaan isaa firiijii jedhamuun beekama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru beeksisa waayee mana poostaa Itoophiyaati. Kunis tajaajiloota dhaabbatni kun kennuu fi barjaa beeksisa waayee dhaabbata kanaa afaan amaariffaa barreeffamoota halluu keelloo fi cuquliisaan barreeffamee fi mallattoo poostaa jira.

Suuraa kan irratti kan argamu bakka maasaa qonnaa irratti biqiloota madaba isaanii irraa maxxanfamanii jiran kan agarsiisuu ta'ee isaannis baayyee magariisa kan ta'aniif miidhaganii kan jiraniidha. Biqiloonni kun madaba kana irraas maxxanfamanii kan jiraniidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa maashinii ittiin qooyyaboota herreegaa kamiyyuu hojjachuu dandeenyu kan maqaan isaa kaalkuleetarii saayinsawaa jedhamudha. Kunis barattoota sadarkaa olaanaa irra barnootaa jiran keessattuu barataa yuunivarsiitiif baay'ee barbaachisaadha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa abbaa gadaa uffata aadaa oromoo fi gaabii uffatee dhaabbataa jiru harka isaatti immoo alangaa qabatee jirudha. Kunis waayee wanta tokkoo irratti yaada akka kennuuf gaafatamee jira.

Namni kun suuraa nama mana maree keessatti dhimmoota ka'an irratti yaada kennuudhaan mariisaa jirudha. Innis miseensa mana maree sanaaf dura taa'aa yoo ta'u, gaaffiiwwan miseensonni kaasan yeroo gabaasa waggaarratti deebii itti laachaa jira.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru ammoo namootadha. namoonni kunneen namoota gamtaan bakka daawwannaa bakka addaafi baayyee bareedduu taate lafa naannoo oromiyaa keessatti argamtu bakka daawwannaa bareedduu fi hawwattuu wancii jedhamtu kan jiranidha.

Suuraan armaan olii irratti argamaa jiran kun suuraa muduraa fi kuduraa gara garaati. Kuduraa fi muduraan kun muraasni isaanii timaatimii, buqqee, kaarotii, qaaraa, raafuu maramaa, qullubbii adii fi qullubbii diimaa faati.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa taphattoota kubbaa miilaa kanneen uffata wal fakkataa uffatanii fi garee tokko ta'anidha. Isaanis uffata ispoortii wal fakkaataa keelloo fi jalatti immoo gurraacha kan uffatan akkasumas kophee fi kaalsii adii qabu.

Suuraan kun kan nutti argisiisu suuraa alaabaa Naannoo Oromiyaati. Alaabaan kun halluu akka diimaa, adii fi gurraacha hiikkaa mataa isaa danda'e qaba. Handhuura alaabaa kanaatti immoo mallattoo odaa magariisaa argina.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa beeksisa konkolaataawwan hedduu bakka tokkotti maxxanfamee jiruu fi namoonni carraa lotarii konkolaataa kanaa yoo kute kanneen keessaa carraa yoo argate kan akka badhaafamu ibsudha.

Suuraan kun immoo suuraa gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii mobaayilii dhaabbata Safaarikoomiiti. Safaarikoomiin gatii moobaayilii, akaakuu isaa, yeroo kaffaltii fi haala kaffaltii beeksisa sarara qilleensaa isaanii irraa kaa'anii jiru. Karaa salphaan daldala daldalamudha.

Fakii kana irraa kan mul'atu fakii namoota baay'ee doonii irratti fe'amanii nama tokko kan uffata waraanaa uffatee qawwee qabatee isaan eegaa jiru waliin kan jiranidha. namoonni kunis dooniin bakka tokkoo gara bakka biraatti geeffamuuf galaana irra imalaa jiranidha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa gosa nyaataa garaa garaa qopheeffamee namicha tokkoon nyaatamaa kan jirudha. Nyaatni kun avokaadoo, ittoo adda addaa fi kanneen biroo kan of keessatti hammatudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama mana kitaabaa keessatti argamuufi kitaaba kana keessaa kitaaba wayii fudhachuuf ijaan kitaabota kana keesssa kitaaba barbaadu sana barbaaddachaa kan jirudha.

Suuraan kun dubartii bakka tokko taa'uun wantoota addaa addaa nyaataa mi'eessuuf itti tajaajilamnu gurgurtaaf dhiyeessite kan agarsiisuudha. Cina dubartii kanaattis jaarsaa fi ijoolleewwan hedduun akka taa'aa jiran kan mul'isuu dha.

Suuraan asirraa mul'atu kun yuunivarsiitii Baahir Daar kan naannoo Amaaraatti argamuu fi halluun mana kana illee adii fi daalacha qabudha. Yuunivarsiitii kana fuulduratti immoo siidaa namaa daandii uummataa marfataa irratti dhaabamee argama.

Manni argamaa jiru kun masaraa bara durii naannoo Oromiyaa keessaa Jimmatti Abbaan Jifaar ijaarsisanii turan yoo ta'u, innis kan ijaarame xuubii irraa akkasumas mukkeen xaawulaa biyyoota arabaa irraa fiduudhaan kan ijaaramedha.

Suuronni armaan oliitti mul'atan suurota qulqullina naannoo fi magaaala irratti xiyyeeffate nutti argisiisa. Suuraan kun kosii laastikii, qulqulleessituu daandii, konkolaataa kosii keeshaatti baatee deemuuf fe'achaa jiruu fi bakka kuusaa kosii argisiisa.

Suuraa kana irratti kan argamu nama uffata poolisii humna addaa Oromiyaa uffatee dhabachaa jiruu fi innis sagalee guddiftuu afaanitti qabachuun nama haasaa taasisaa jiruudha . Innis mallattoo ibsituu poolisii humna addaa Oromiyaa godhatee jira.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun suuraa bineensa bakkee jiraattu, kan namatti hin madaqiin maqaan ishii satawwaa jedhamuun beekamtudha. Satawwaan kun morma dheeraa kan qabdu, kan muka dheeraa irraa nyaachuu dandeessudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota hedduun isaanii amantaa musliimaa hordofanii ta'ee hedduun isaanii suuqii guddaa fuulduratti kaan kan daldalaa jiranii fi gartokkeen immoo mi'a manicha keessa jiru ilaalaa jiru.

Suuraa kanarraa kan mul'atan namoota hedduu uffata aadaa oromootiin faayamanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa iddoo tokkotti walitti qabamanii irreechaa jiranidha. Namoonni kunneen hora Finfinee yookaan hora harsadee deemuun irreeffachaa jiru.

Suuraan kun ijoollee bakka tokkotti mana barnootaatti barnoota isaaniin booddee waan tokko qabatamaan itti argaa jiranii fi bifa taphaatiin shaakalaa jiranidha. Fuuldura isaaniitti boca modeela waan akka saattawwaa harkaan qabatanii tokkummaa agarsiisu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura abaabooti. Abaaboon akka kanaa kun, haalluu diimaa baay'ee bareedaa ta'e kan qabu yoo ta'u, yeroo baay'ee iddoo miidhagsuuf fi namoota jaalataniif kennaa jaalalaa kennuuf fayyadu.

Suuraa kana irratti kan argamu immoo konkolaataa guddaa uummata deddeebisuudha. Konkolaatichi darbii tokko ofirraa qaba. Bifni isaa burtukaana, keelloo, diimaafi gurraacha. Konkolaatawwan biroon gosa isaa fakkaatanis karaa cina isaa dugda duubaan dhaabbatanii argamu.

Suuraan armaan olii kan inni ibsu suuraa mana yaalii elektirooniksii fi elektirikiiti. Manni yaalii kun barattoota danuu kan simachuu danda'uu fi damee barnoota Fiisiksii irratti kan xiyyeeffatedha. Barnoonni yaaliin baratamu gaariidha.

Fakkii kanarratti kan argaa jirru kun suuraa bifti isaa gurraachaa fi sagalee meeshaalee garaagaraa irraa bahuun dhagahamu kan ittiin osoo namoonni biroon hin dhagahiin kophaatti ittiin dhaggeeffannudha. Innis meeshaa qulqullina gaarii qabudha.

Fakkii kana irratti wanti argamu suuraa namoota waliin ta'uun waaqeffachaa jiranii kan agarsiisuudha. Namoonni kunis baayyatanii mana keessatti waliin ta'uun hafuura waaqeffannaa keessa akka jiran mallattoo agarsiisuudha. Isaannis baayyatanii walitti qabamaan waaqeffachaa jiru.

Suura kana irratti kan arginu kun, fakkii bakka qonnaati. Qotee bultoonni baay'ina hedduu qaban gareen ta'anii lfa qotaa jiru. Qonnichi qotiyoo cimdiin gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, lafichi teessuma lafaa irraa gadee kan qabuudha.

Suura kana irratti kan nuti arginu kun meeshaa "generator" jedhamudha. Meeshaan kun faayidaa guddaa qaba innis akka humna ibsaatti yeroo ibsaan faa baduu in tajaajila. Meeshaan kunis boba'aa kan fayyadamudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii ta'aan yoo ta'u umuriin isaanii kan wal caaludha. Inni tokko dargaggeessa yoo ta'u isheen tokkommoo maanguddoodha. Waliin kolfaa jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa burcuqqoo lama wal cinaa kaa'amanii jiran kan tokkoon tokkoo isaanii keessa farsoo bifti isaa keelloo ta'e jiruu fi walakkaan farsoo kanaa kan irraa dhugamedha.

Suuraan kun suuraa gamoo yeroo ta'u, mana mootummaan ijaaramee namoonni jireenyaan of hin dandeenye akka keessa jiraataniif kan kennamudha. Naannoo gamoo kanaatti kan argamu biqiltoota magaariisa ta'anii fi qilleensa kan harkisanidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun namoota lama suuqii mataa isaanii keessatti hojii mataa isaanii banatanii hojjataa jiranidha. Namoonni kun kan hojjataa jiran suphaa meeshaalee elektirooniksii garaagaraa kanneen akka bilbilaa fi kanneen birooti.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu dubara faayaa miidhaginaa mataafi fuula irratti kuullattee kan jirtu yommuu ta'u, aadaa ta'ee mul'isaa kan jirtudha. Akkanumallee nama bifaan magaala uffata diimaa uffachaa jirtu kan nutti agarsiisudha.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa namoota namoota hiriira irra jiranii fi cinaa isaanii immoo qaama nageenyaa kan ta'e poolisii agarsiisa. Poolisiin kun namoota kana hiriira galchee kallattii yaadee fi kaayyoo jedhe sanaaf oofaa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu gosa nyaataa yammuu ta'u innis qorii jedhama. Kunis kan namni akaawwee nyaataaf qopheessee jiruu fi harka namaa irra kan jiruudha. Innis nyaataaf kan qopheeffamee jiruudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartiin tokko yeroo ba'aa midhaanii harree irratti fe'aa jirtuudha. Dubartiin kun haalluu gogaa diimaa kan qabduu fi mataa isheetti uffata shaashii kan maratte yoo ta'u ,dubartoonni biroos duuba isheetti ni mul'atu.

Suuraa kana irratti kan arginu dubartii dibata dibattee jirtu, dibata vaziilinii jedhamu fi saamunaa ilkaanii colgate jedhamudha. Dibannii kun yeroo baayyee gogaa nama googinsa irraa ittisuuf kan fayyadu yoo ta'u saamunaan ilkaanii immoo ilkaan qulqulleessuuf fayyada.

Suuraan kun kan agarsiisu loogoo waajjira komunikeeshinii godina Booranaa kan agarsiisuu fi afaan oromoo fi amaariffaan barreeffamee kan argamudha. Halluun loogoo kanaas diimaa, adii fi gurraacha yoo ta'u, gidduutti immoo loogoo qaba.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa harmootii daa'ima isaanii baatanii naannoo mana yaalaa keessa taa'aa jiran nutti argisiisa. Harmootiin kun fayyummaa daa'ima isaaniif talaallii gahaa kennuu akka mana yaalaa deemaniiru argina.

Suuraan armaan olitti nutti argamaa jiru kuni naannoo bosonaatti, teessuma lafaa wal qixxaataa hin taane, kan dhalli namaa boca garaa garaa itti baasee, bifa namatti toluun sarara sarara itti baasee boceerudha.

Suuraan kun namoota koomputara fayyadamaa jiran kan agarsiisu yoo ta'u baayyinnii isaanii nama lama. Meeshan koomputarri irra taa'ee jiru halluu magaalaa qabaachuun isaa baayyee akka bareeduu fi hawwatu isa taasiseera.

Suurri kun suura Goota Jeneraal Taaddasaa birruu yaadannoof bocameeru nutti agarsiisa. Bocni kunis yaadannoo gootummaa goota kanaa ibsuudhaaf kan dhaabameeru yoo ta'u, sirna diddaa bittaa garbummaa namoota yaadachiisuuf kan gargaarudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bineeldaa yoo ta'u bineeldi kun kophaasaa dhaabbatee kan jiruufi maqaan bineelda kanaa Gaala jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u dhala namaaf fayidaa guddaa kenna.

Suuraa kana irratti kan mul'atu saafaa keessatti uffata miicuuf namni itti gargaaramu yammuu ta'u; bifti isaas magariisa kan ta'eedha. Dabalataan miilli namaa tokkos saafaa kan cinatti argamu ta'u isaa fakkii mul'isuudha.

Namoonni suuraa kanarraa sirbaa jiran dubaroonni uffata aadaa kan naannoo shawaa uffatanii, dhiironni immoo uffata aadaa kan naannoo tokkoo uffatanii shaggooyyee dhiichisaa jiru. Dubarri fuulduraan dhiirri duuba irraan kan jiranidha.

Bakki kun kutaa magaalaa Finfinnee keessaa bakka siidaan namicha Minilik jedhamuu itti dhaabbatee jirudha. Innis kan yaadannoo mo'icha Adwaatiif ijaaramee fi yeroo dheeraaf akka yaadannoo gaariitti fayyadaa jira. Bakkichi bakka marfata konkolaataa hedduutti ijaaramee argama.

Boqqoolloon asirraa argamu kun kan reefu daraaree ija buufachuuf jiru garuu baay'ee kichuu kan ta'e, gartokkeen immoo ammallee baay'ee xixiqqaa kan ta'edha. Boqqoolloo kana keessa akkuma ilaallu marga gosa garaagaraa akka aramaatti jira.

Suuraan armaan oliitti nutti argamu suuraa gosa allaattota adda addaati. Allaatti beekamaan addunyaa kiloomeetira guddaa fiiguu danda'u, guchiin suuraa kana irratti ni mul'ata. Guchiin paarkiiwwan beekamoo ta'an keessatti ni argama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota paarlaamaa yookaan mana marii caffee naannoo irratti waadaa galuudhaan itti gaafatamummaa fudhachaa jiranidha. Isaan kaan dhiirota yoo ta'an kaan immoo dubartoota duubarra dhaabbatanii jiranidha.

Suuraan armaan olii kan argisiisu biqiltuu naannoo manaatti argamu, kan miidhaginaaf oolu, kan yeroo baay'ee naannoo mana magaalaa fi kellaa irratti argamudha. Biqiltuun kun bishaan baay'ee kan of keessaa qabudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nama filannoo gaggeessaa jiru yoo ta'u namichi kun filannoo kana filachaa kan jirudha. Filannoo filate kanammoo korojoo keessa buusaa kan jirudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa uffataati. Uffanni kun uffata shamarran uffatan ta'ee bakka uffanni hodhamu mana hodhaatti kan argamudha . Namni uffata kana barbaadu dhufee uffata kan asii bitata.

Suuraan armaan olitti argamu kun suura artistii beekamaa Oromoo, Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluun seenaa keessatti nama kabajamaa, adda duree gootummaa saba Oromoo, quuqamaa lammiiwwanii fi aadaa saba isaati. Haacaaluun yeroo ammaa lubbuudhaan dhabamus, leenca ta'uun seenaan galmaa'eera.

Suuraa kana irratti kan mul'atu teessuma soofaa mana kesssatti abaaboowwaniin marfamee miidhagee jiruudha. Kunis irra taa'uuf kan namoonni itti fayyadamnii fi gosoota teessumaa keessaa isa baayyee filatamaa ta'ee fi miidhagaadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana huccuu kan gosoonni hucuu halluu adda addaa qaban kan keessatti argamnii fi kan uffata kana irratti rarraasan innis halluu adii qaban hedduun isaanii toora galanii jiranidha.

Namni asirraa mul'atu kun nama meeshaalee kompiitaraan wal qabatan garaagaraa keessattuu barreeffamoota garaagaraa karaa ittiin lafarratti fidnuu fi baay'isuu dandeenyudha. Akkasumas koppii gochuudhaan haala barbaadneen fayyadamuu dandeenya. Namichi kun kana maraa kophaasaa hojjataa jira.

Fakiin asii olitti mul'achaa jiru kun fakii namoota ciciisaa jiranii kan agarsiisudha. Fakii kana irratti namoonni afur kan jiran yoo ta'u lama dhiiraa fi lama immoo dubartiidha. Warreen dhiiraa rafaa kan jiran yoo ta'u warreen dubaraa immoo moobaayilii tutuqaa jiru.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu, suuraa qaaraa ciramee keeshaatti naqamee fi qullubbii adoi gogaa nutti argisiisa. Biqiltoonni kun lamaan gosa dhaangaa nyaataa keessaa tokko ta'anii kan uummata danuun barbaadamanidha.

Suuraan asirraa mul'atu kun doomaa kan jedhamu kan quba sadii qabuu fi karaa duubaa immoo kan walitti qabataa ta'ee fi akka warra qubaatti gargar hin baanedha. Doomaan kun mana keessa kaa'amee jira.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun meeshaa mukarraa tolfame kan maqaan isaa boraatii jedhamuu fi gubbaan isaa haala mataa ofii irra ciibsachuuf mijatuun kan tolfamedha. Teessoon kun gidduu isaatti muka boca garaagaraa qabu irraa kan tolfamedha.

Suuraa kana irratti kan argamu gamoo ijaaramee xumurameedha. Gamoon kunis karaa duraatiin halluu daalacha fakkaatu dibamee jira. Karaa cinaatiin immoo halluu bifa samiitiin dibamee jira. Balbalaafi fooddaan isaa fuulleedhaan kan hojjetameefi dallaa dhagaafi sibiilaa kan qabuudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dhugaatii yoo ta'u dhugaatiin kun ammoo dhugaatii uummata keenya biratti beekkamaa yoo ta'u maqaan dhugaatii kanaa ammoo daadhii jedhamuun beekkama.

Suurri armaan olii kan nu argisiisu namoota lama kutaa dubbisaa keessa jiranidha. Namni taa'ee jiru sun tajaajila kitaaba kennuu kan dhiyeessu yommuu ta'u, inni dhaabbachaa jiru immoo fayyadamaadha. Kutaan manaa sun kitaaba danuu qaba.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa gosa uffataa kan rifeensa mataa namaatti godhamu innis halluun isaa adii fi bifa mataa isaa irratti guddaa gara jala isaatti immoo afaan dhiphatu kan qabudha.

Suurri armaan olii kan nutti argisiisu suuraa raayyaa ittisa Naannoo Oromiyaa, qaaliiwwan uummataati. Humni waraanaa kun konkolaataa irratti alaabaa naannoo Oromiyaa qabatanii, meeshaa waraanaas qabatanii socho'aa jiru. Namoonni muraasni immoo suur-sagalee isaan waraabaa jiru.

Suuraan armaan olitti mul'atu kun kutaa namni dhuunfaan yookiin namni lamaa ol itti argamee kaameraan waraabamee miidiyaa dhuunfaaf ergaa dabarsatu agarsiisa. Kutaa mana kana keessatti waantonni argaman teessuma, kompiitaraa fi biqiltuudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota lama kanneen uffata diimaa uffatanii jiranii fi lafa qotiisaa oomishaaf oolu erga biqiltuu wayii dhaabaniin booddee yeroo isaan bishaan obaasaa jiran argina.

Fakkii kana irratti kan arginu kun, fakkii beeksisaati. Beeksisni kun beeksisa mana suphaa bilbiloota garaa garaati..Maxxansi kun waraqaa bal'aa irratti kan maxxanfame yoo ta'u, bilbilli gosa garaa garaa fi kompiitaroonni adda adaas ni mul'atu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru suuraa mana nyaataa kan Itoophiyaa biyya alaatti nyaata gurguruu fi aadaa Itoophiyaa beeksisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kuni fuuldura isaatti kirriiwwan halluu garaagaraa qaban adii fi diimaa fannifamanii jiru.

Suura kana irratti kan arginu kun, farda konkolaataa gaarii harkisaa socho'aa jiruudha. Fardich haalluu adii kan qabuu yoo ta.au, kuduraalee fi muduraalee saanduqa keessatti fe'ee deemaa jira. Daandin irra deemaa jiru, daandii bal'aa cirrachaati.

Suuraan asirraa mul'atu kun kan agarsiisu dubartoota adii lama isaanis haadhaa fi intala kan intalli dhaabbattee haadha teessee jirtu waliin mari'ataa jirtudha. Intallis haadha ishee qaama miidhamtuu taate gargaaraa akka jirtu suuricharraa argaa jirra.

Fakii asii olii kana irratti kan mul'atu kun fakii dubartii uffata aadaa uffattee buna buusaa jirtuudha. asirratti fakiiwwaan meeshaalee bunaa gara garaatu argama. akkasuma daabboo yeroo bunaa nyaatamu meeshaa masoobii jedhamu keessatti kan argamudha.

Fakkiin kun agarsiisu gaara xiqqoo kan namoonni akka lolaan biyyee haree hin ganneef dhaabaa tolchuun biqilaa dhaabanii gaara kana magariisa taasisan mul'isa. Kunis namoonni hedduun kan biratti argamanii fi cina dhaabbachaa jiran mul'isa.

Suuraa kana irratti kan argamu kitaaba siyaasaa Weelshii Wiiliyaamiin barreeffame yammuu ta'u; innis kitaaba qo'annaa siyaasaaf nama tajaajiluudha. Kitaabni kunis dipaartmentii damee siyaasaa keessatti kitaaba akkaan fayyaduu fi siyaasaaf tajaajiluudha.

Kun suuraa magaalaa godinaa wayii kan misoomni koriidarii keessatti eegalamee jiru agarsiisa. Daandiiwwan bukkee bukkee jiran bal'atanii, manneen diigamanii ijaaramuu fi biqiltuun meexxii daandii sana bakka lamatti qoodamee jiru gidduu dhaabbatee margaa jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun lafa gammoojjii lafa homtuu irra jirre kan dhgaan guutame kan margi xiqqoo xiqqoon irra dabartee dabartee jirtudha. Xiqqoo fagaatee immoo miciree xixxiqoo fi marga gogee daalachaa'ee jiru argama.

Suuraa kana irratti kan mul'attu gosa simbirroo 'parrot' jedhamtuudha. Simbirroon kunis halluu cuquliisa, keelloofi gurraacha, walumaagala bifa buburree kan qabdu yoo ta'u, ilkaan ishees dheeraadha. Baalleedhaan balaliitee socho'uu kan dandeessuudha.

Wanti suuraa kana irratti arginu kun gosoota biqiltootaa fi midhaanii keessaa tokko kan ta'e boqqolloo dha. Boqqoloon kun haala gaarii ta'een guddachaa jira. Boqqolloon biyya keenya keessatti baay'inaan oomishama. Akkasumas, namoota baay'eef akka madda galiitti tajaajila.

Fakii asiin olii irratti mu'latu kun fakii biqiltuu shankooraati. shankoorri biqiloota nyaataaf oolan keessa tokko yoo ta'u dhandhama mi'aawaa kan qabudha. shankoorri dhala namaaf faayidaa hedduu qaba. shankoorrii madda kaarboohayidireetii keessaa isa tokkodha.

Suurri armaan olii suuraa gosa dhugaatii jabaati. Dhugaatiin kun dhugaatii biiraa yoo ta'u, midhaan qamadii fi garbuu irraa warshaa naannolee adda addaatti hojjetama. Biiraan kun halluu gurraacha kan qabuu fi kan nama macheessudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dibata rifeensa dubarootaaf kan ta'u akkasumas halluun isaa gara keellootti kan dhiyaatu kan pilaatika wayii keessatti kuufamee jirudha. Qadaadni qodaa kanaa immoo halluun isaa gurraachadha.

Suuraa kana irratti kan argamu hoji-gaggeessaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kan ta'e Dr. Tewoodiroos Adihaanoomiidha. Innis lammii Itiyoophiyaati. Suufii bifa gurraachaa uffatee, qomeefi kaarabaata ka'atee argama. Ija isaatti fuullee ijaa godhatee jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa gosa nyaata aadaa oromoo kan ta'ee fi maqaan isaa marqaa jedhamee waamamuudha. Innis hojjatamee xumuramee keessa isaa immoo kan ittiin nyaatamuu danda'u wanti akka fal'aanaa kaa'amee jira.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ijoollee xixiqqoo lama kanneen uffata wal fakkaataa godhatanii jiran kanneen hojii mukaa fi ogummaa meeshaalee mukaa hojjachuu irratti bobboa'anii jiran agarsiisa. Duuba isaanii meeshaalee hojjataman hedduu agarra.

Suurri nutti mul'atu kun suuraa buna buufamuuf qopheeffameerudha. Bunni kun buufamuuf, nyaatni hiramu, urgooftuun urgaa'u yookiin abiddi itti naqamee aaraa jiru ni jira. Meeshaaleen waantonni kun itti qopheeffameeru baay'ee miidhagu.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa dhaabbata 'meta' kan feesbuukii Maark Zuugarbargiin hundaa'e ta'ee gosa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo wal jijjiiruuf ooluudha. Halluu dhiilgeefi cuquliisaan kan wal make ta'ee gara gadiitiin barreeffama 'messenger' jedhu qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu mana daldalaa yookiin suuqii wantoota gurguraman of keessaa qabuudha. Wantoonni kunneen jireenya dhala namaatiif kan tajaajilan kanneen akka: nyaata, saamunaafi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. Nama kana irratti ammoo wanti nuti argaa jirru faaya dha. Faayi kunis faaya gurraa yoo ta'u faayi kun faaya bareedduudha.

Suuraan kun meeshaalee faayaa kan morma dubartii tokkoorratti kaa'amanii jiran agarsiisa. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu gurraachaa fi kan uffata isheetti diratte faayi akkasuma kan mormarraa warqeedha. Akkasumas gidduutti diyaamandii diimaa qaba.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa loogoo kilaboota kubbaa miilaa keessaa keessaa tokko ta'ee halluuwwan diimaa, keeloo, adii fi magariisa kan qabu ta'ee handaarri isaa halluu daalachaan kan marfamedha.

Suuraa kana irratti kan argamu Obbo Geetaachoo Raddaati. Obbo Geetaachoon qondaala siyaasaa paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigiraay ture. Siyaasa Itiyoophiyaa keessatti nama dhiibbaa cimaa taasisaa tureedha. Miidiyaalee garaa garaatiif yeroo ibsa kennu mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu galma injifannoo Aduwaa ti. Kunis kan agarsiisu injifannoo gurraachonni Afrikaa warra adii keessaa Itaalii irratti dirree waraanaa Aduwaa irratti argatan kan namatti agarsiisuu yookiin mul'isuu dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa meeshaa mana keessaa tokko kan ta'ee fi wantoota naannootti argaman kan maqaan isaa buqqee jedhamurraa kan qophaayu qabeedha. Qabeen kun aannan itti dhuguuf akkasumas buddena ittiin hojjachuuf oola.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa suuqii mana kophee itti gurguramu innis gosoota kophee barbaadnu akka filannoo keenyaatti qarshii qabnu irratti hundoofnee bakka irraa bitachuu dandeenyudha. Kopheewwan kunneenis sibiila irra kaa'amanii jiru.

Suuraan armaan olii immoo kan nutti argisiisu suuraa shamarroota dardara taatee fi ijoollee ta'an, kan meeshaa aadaa orooboo jedhamu baachaa jiranidha. Meeshaan kun uffata kirriin kan faayameeruu fi baadiyyaatti kan argamudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ijoollee daree barnootaa keessa jiranii fi dabtara isaanii ol kaasanii agarsiisaa jiran mul'isa. Isaanis ijoollee baay'ee umriidhaan xixiqqoo ta'anii fi shaakalaan wantoota barataa jiranidha.

Suuraa kana irratti kan argamu mukkeeni. Mukni kun baala magariisa gobbuu ta'e godhatee argama. Lakkoofsaan muka lamatu dhaabbatee argama. Mukkeen kunis qarqara daandii konkolaataa dhaabbatanii jiru. Akkasumas manneen jireenyaas ni mul'atu.

Suuraan asirraa mul'atu kun bakka seena qabeessa dhagaa yookaan ijaarsa Jagol jedhamee dhaabbata addunyaatti galmaayedha. Kunis kan argamu Itoophiyaa keessaa kan argamu naannoo Affaarittidha. Kunis dhagaawwan bara durii bocamaniin kan ijaaramedha.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka bunni qarshiidhaan bitamee itti dhugamuudha. Bunicha kan gurgurtu mucayyoon tokko teessee argamti. Siniiwwan bunni itti dhugamu baay'eenis minjaala irra kaa'amanii argamu. Jabanaan bunni kun itti danfu guddaanis baataa isaarra kaa'amee mu'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu gosoota dibata rifeensa keessaa Avukaadoo irraa kan qophaa'uudha. Innis rifeensi mataa namaa kan dhiiraas ta'e kan dhalaa akka gurraacha'uu, hin caccabnee fi guddatuuf kan tajaajiluu ta'uu isaati.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa manneen jiganii fayidaan ala ta'anidha. Isaanis sababa misooma koriidariitiif kan jigee naannoo haaraa ijaaruudhaaf sosochii irra jirudha. Namoonnii naannoo kanaa immoo gadhiisanii bahuuf qophiirra jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota adda addaa eebba piroojeektii ijaarsa manneenii fi paarkiiwwan garaagaraatiif gara bakka eebbaa adeemaa jiran yoo ta'u, abbootii gadaa dabalatee namoonni aangoo qaban hedduun ni argamu.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dhugaatii lallaafaa maqaan isaa mirindaa jedhamuu fi halluun isaa keelloo ta'ee fi saanduqa baay'een isaa keessa waliin taa'uu danda'u keessa kaa'amee kan jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa fi manneen ijaarramanii karaa bukkeetti argamaniiti. Akkasuma namoonnis mana meeshaa keessaa bitatan keessaa bitatanii gad bahaa kan jirani dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lamaafi barreefama tokkooti. Barreefamni kun " walirraa fageenya hawaasa" jedha. Namoonni lamaan kunneen walirraa wageenya isaanii eeggataniit inni tokko taa'a inni tokkommoo dhaabbata.

Suuraa kan irraa waanti hubachuu dandeenyu, suura namoota ispoortii shaakalaa jiranidha. namoonni kun hiriira lamatti wal qoodanii leenjii ispoortii kana fudahchaa jiru. Saalaan dhiirrii fi dubarri shaakallii ispoortii kana keessatti ni argamu.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota walitti qabamuun jiran yammuu ta'u; warri dubartootaa gam_tokko irra naxalaa uffachuun galmee isaanii irraa wantoota dubbisaa kan jiran yammuu ta'u: warri dhiiraas fuullee warra dubartootaa kan ta'aa jiraniidha.

suura kana irratti kan mul'atu kun kophee halluun isaa gurraacha ta'edha. kopheen kun dhiirotaan kan kaawwatamu yoo ta'u baay'ee miidhagaa fi faashinii kan ta'edha. akkasumas kopheen kun gatiin isaa qaalii kan ta'edha.

Suuraan armaan olii buufata konkolaataa iddoo tokko irraa iddoo fagootti imaluu danda'anii nutti argisiisa. Konkolaattotni kun dabareedhaan kan socho'an yoo ta'u, tajaajila dhimma ministeera geejjibaa jalatti kan hoogganamanii fi kan bulanidha.

Suuran kun kophee dubartiiti, halluun isaa calaqqisaadha baayyee kan bareeduu fi yeroo baayyee qophii garagaraa irratti kan godhatamuudha. Fuldura isaa biqiltuun meeshaa keessa taahe ni mul'ataa baayyee nama hawwata filatamaadhas

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun barjaa barreeffama kallattii yuunivarsiitii Salaalaa kan Damee Taaddasaa Birruu kan ibsuu fi afaan sadiin kan barreeffamedha. Isaanis Amaariffa, ingiliffaa fi afaan oromooti. Barjichi halluu cuquliisa qaba.

suuraan asirratti mul'atu kun suuraa namoota wal dorgommi irra jiranii ti. Kunis dorgommii baayisaayikilii jedhama. Akkasumas, daandii isaan irra oofaa jiranii fi lafti ol ka'aan duuba isaanii tii ni mul'tu.

Suuraan armaan olitti argamu kun kan mul'isu; qola kitaabaa "jaarraa haaromsa aadaa seenaa booranaa" kan jedhu jildii sadaffaan kan barreeffamee yommuu ta'u, barreessa Jaatanii Diidaatin kan barreeffamee kan nutti mul'isudha; akkanumallee boorana keessatti barreeffamuusa nu agarsiisa.